Kumbali okwe nhandha kuliku amabaale, amaadhi gali mu langi ya bululu nhe ndheru nga gali kwefukuula iinho, inho lyenhelyenhe.

Abasaadha bali munaandha balisika akatimba balikatola munaandha ku kaiza kuluya batoolemu oba ebyenanda bebavubye

Ebinhonhi ebiri mulangi eya bululu biri kulusaga olwo muti

Ghano ghaligho ebilala. Na boona ensozi. Oba dha kagulu ghaife eyo? Agalala gali ghano gangyi, gangyi, gangyi, gangyi. Ndhi boona oti mwoosi oti bireri...ah.

Enho ndhuki yinho erimu langi endirugavu nhe ya kyenvu. Eise ku kimuli ekili mu langi ya kyenvu kyonha kyonha.

Elyaato liri munaandha aye liziraku muntu alirivuga waire mulala. Ebireri biri kweniolaniola inho waigulu. Elyaato liri munaandha liziraku muntu aye nga liri tambula oba lye mereire tiliri tambula aye liziraku muntu alirivuga.